Omusiri gurimu ebicoori bikuzire birabize aha rwagati hariho omuhanda muraingwa muhango gw'akanyaatsi kariyo nikatanisa emisiri egyo ebiri.

Ekanisa ekiriyo neeyombekwa, abombeki bemereire aha mutwe gwayo nibatereeza ebiti abandi abakiri ahansi haine embuga y'obunyaatsi na aharubaju hariho ekiiju ky'ebibaho omu maisho gaayo hariho omuti muhango muraingwa

Ekicuncu kihango kiine ebyoya bingi kibyami ahansi hariho itaka. Aha rubaju rwakyo hariho obunyaatsi buraingwa bukuzakuziremu bwomire butirwe omushana mwingi.

Ebigaari bihango biine emiziga aha mutwe hariho ebidomora bikomiise orukoba Kandi abantu bemereire aha mutwe gw'ebyo bigaari omumaisho hariho emotoka Kandi ebyo byona biri aha ruguuto rwa kolansi aharubaju hariho obunyatsi nana ebiti

Enjubu mpago eriyo neyoga omu maizi omubiri gwayo guri omu maizi kwonka neyikiza aha mutwe kandi aha mutwe gwayo hariho ekinyonyi kirikwiragura.

Enju emwe eshakiirwe amabaati endiijo eri aha rubaju eshakiirwe obunyatsi zoona zihomirwe eitaka Kandi zikozirwe omu biti, embuga y'eitaka Kandi aha rubaju hariho ebiti by'omwaani .

Ekibuga kihango kyiine omwanya ogubakutamu emotooka zemereire n'abantu abakiize etaara eziriyo nizaaka aha rubaju hariho ekyombeko kihango kya kanyina.

Muzeeyi ojwire enkofiira aha mutwe gwe ebirahuri by'amaisho n'eshaaha, nakakwanzi omu mukono gwe ashutami atiire akamwenyo aha matama ge aha rubaju rwekiharani nabaziira omwenda.

Ekyombeko kihango kikushusha nka ekanisa aha rubaju hariho ebindi byombeko bya kanyina byingi na n'emiti miraingwa kandi hariho n'oruguuto ruriyo nirurabamu rwa koransi na n'emotooka ezemereire.

Obwaato bwingi bukozirwe omu kiti buri aha mwaaro gw'amaizi na n'eitaaka, eryato erimwe rishutamimu omushaija aha mutwe gw'amaizi aha rubaju rwaga amaizi g'enyanja hariho ekisharara.

Enkura ruhembe mpango emwe n'endiijo ento nizitambura mpora mpora omu kanyaatsi kakuzire enyima yaazo hariyo ebiti bihango n'ebishaka.

Omukazi ashutami aha ntebe omu maisho ge hariyo ebiju bikozirwe omu katimba omunda harimu enkoko enyuma ye hariyo piki nana orundi orubaju hariho endiijo piki omushaija ariyo nagitereeza kandi hariho nana ebiju.

Abaana bemereire omu runyiriri bashemereirwe ni nareeba omumaisho Kandi babiri abari enyima bererize obukumu bwabo nibaza kuteeza ekishushani Kandi owa rwagati anyigyire.

Abakazi bashatu bataire orunyiriri nibatamburira mporampora aha ruguuto ow'omumaisho ajwaire gomosi n'ow'enyuma nawe ajwaire gomosi owa rwagati ajwaire ekiteteeya aha rubaju hariyo obunyaatsi burungi bukuzire.

Omugyera muhango gwiine amaizi marungi giine amaani nigahuubwa omuyaga aha rubaju hariho ebishaka biraingwa n'orundi orubaju

Ekishangarana kiine ebinyerere birikwiragura n'ebindi ebirikusha nk'eshagama kyekubire ahansi Kandi aha rubaju hariho ebimera Kandi n'eitaka.

Omwishiki muto ajwaire ekiteteyi nasindika akaziga kakye enyuma y'ekisiika nari ekyombeko kikozirwe omu matafaari omumaisho hariho akanyatsi kakuza-kuziremu

Amaato makye maraingwa gakozirwe omu kiti gari aha mutwe gw'amaizi g'enyanja aha mutwe hariho obunyonyi oburiyo nibuguruka omu mwanya nana amapapa gabyo kandi n'ebicu nibirungi

Amaato maingi makye gakozirwe omu kiti gari aha mwaaro gwiine omusheenyi aharubaju hariho obubwa bubiri nibutambura bukurataine Kandi aharubaju hariho enyanja eine amaizi.

Omushaija ajwaire esaati erikutukura nk'eshagama natsindika omuzeeyi ojwaire esaati ya mutare omu kagaari k'abarema. Nayererera abantu abemereire ahansi y'ekiti kihango kandi aha rubaju hariho n'emotoka na pikipiki.

Empundu mpango erikwiragura eine n'ebyoya ebirikwiragura ekuzire eshutami omwihamba eyetorirwe ebishaka narishi ebishugi byine amabaabi mahango.

Enuuma itano zemereire omu irisizo nizireeba omu maisho kandi zikiri nto tizaine mahembe emwe eriyo n'erya akanyaatsi kandi obunyaatsi bwomire butairwe omushana kandi bukuzire.

Omukazi ayekomire omwenda omu mutwe Kandi ayekoreire ebafu erimu esihaani nana ebikopo ajwaire esaati erikutukura nkeshagama natambura mporampora enyumaye hariyo enju eine orwigi.

Omukazi ashutami aha piki aheekire ekideeya kirimu muhogo zishuubwiire enyuma nana omumaisho ondiijo omushaija ashutami aha mutwe gw'akadeeya Kandi bari aha ruguuto rwa kolansi.

Abashaija bariyo nibazaana omupiira kandi omwe ariyo naarwanisa ondiijo kugukwata abandi bariyo nibairukanga kandi omupiira guri omu mwanya bariyo nibaguzaanira omu kishanyi kiine obunyaatsi bugufu, enyima hariyo emotoka nana ebiti

Ente nyingi nungi ziine amahembe maraingwa mahango nizitambura mporampora aharuguuto rw'eitaka aharubaju hariho ebishaka narishi ebishugi bikwataine bingi .

Ekyombeko kiine emiryango ena gumwe gurimu eduuka ahu barikuguza ebijwaro Kandi omumaisho hariyo ekimuri narishi ekiti kirikureebekagye omumaisho gekyombeko hariho oruguuto rwa kolansi Kandi aharubaju hariho embaaho nana akanyatsi.

Emigoyi eriho ebijwaro by'emiringo etarikushushana. Ahansi hariho obunyaatsi bugufu burungi Kandi enyima hariyo ebiti bihango n'ebishaka.

Eihamba rihango ririmu emiti mingi miraingwa emwe mbisi kandi endiijo etairwe omushana eyomire, niharabamu akaguuto kakye k'eitaka aha rubaju harimu obunyaatsi

Enju ibiri zikozirwe nk'obufuuha zishakirwe obunyaatsi ziine embuga eine akanyaatsi kashazire kagufu. Enyima hariyo emitumba nana ebindi ebiti bihango.

Ebyombeko bingi bya kanyina kimwe kihango aha mutwe hariho emotoka nyingi zeemereire kandi hariho n'ekishaayi kiine akanyaatsi kagufu n'emiti miraingwa nana oruguuto rwakoraasi hariyo nihavugwaho emotoka

Omugyera murungi gwine amaizi marungi aha mutwe hariho akaato kashutamimu omushaija ondiijo ayemereire omuri ago maizi harimu enjubu ziriyo nizigogamu aha rubaju hariho obunyaatsi bwomire.

Emikono erikwiragura ekwatsire esimu erikwaka n'akacumu karikwiragura aha rubaju hariho ebirahuri by'amaisho n'akatabo kubakuhandikaho akakye kandi ebyo byona biri ahameeza yamutare.

Entwiga ibiri zamaraka maraingwa nizitambura mpora-mpora aha ruguuto rw'eitaka ruhango aharubaju hariho ebishaka byingi nana obunyantsi nana ebiti

Ekifuuha kihango kigufu kishakirwe obunyaatsi bwomire kiine embuga etaine kanyaatsi y'eitaka kandi aha rubaju hariho ebiti bihango byingi n'akandi akaju.

Ekimotoka ky'abarambuzi nizitambura aha kaguuto k'eitaka kari rwagati y'irisizo ririmu obunyaatsi buraingwa bukuzire butairwe omushana kandi omuri ekyo kimotoka harimu omushaija ayemereire kandi buriyo nibwira

Enjojo mpango eine amahembe eyemereire omwiriisizo ryine akanyaatsi kagufu katairwe omushana enyuma yaayo hariyo ebiti bigufu bihango n'ebishaka.

Abaana bato bemereire abandi bashutami bari hamwe bariyo nibashusha nka abakuteeza ekishushani owa rwagati ayereize obukuumu n'ondijo oshutami ayereize obundi kandi boona nibareeba omumaisho enyima hariyo omushenyi kandi nibashusha nka abari aha mwaaro.

Ente mpango eine amahembe mahango maraingwa eyemereire aha rubaju rw'ekiju kikozirwe omu bibaaho kishakairwe amabaati. Hariho n'oruguuto rw'eitaka aha rubaju. N'ekyombeko kiine amaigi.

Ente nyingi z'amahembe mahango maraingwa ziri omwiriisizo ryine akanyaatsi kagufu karungi kandi aha rubaju hariho ebishaka biraingwa bihango.

Emotoka erikwiragura y'abasirikare eyemereire aha rubaju rw'oruguuto ruhango rwa koransi abasirikare bemereire aheru aha rubaju hariho akanyaantsi nana orugo omunda hariyo enju eshakirwe amabati.

Omukazi ayekomire ekitengye omu mutwe na n'aka kwanzi omu mukono gwe aheekire omwana obyami omungonzi y'ekitengye nashusha nka orikuhinga enyuma ye hariyo omusiri.

Abantu bemereire aha rubaju rw'akatapu baterize ebidomora byabo orunyerere, omwishiki akwatsire ekiduramu n'ekindi Kiri aha rubaju rw'omukazi enyima yabo hariyo omugongo muraingwa nana enju z'amabati aha rubaju.

Omushaija ajwire esati erikwiragura akwatsire ekyapa nayesharinga aha rubaju hariho abandi abantu abamuri enyuma nabo bakwesharinga Kandi hariho n'ebyombeko bya kanyina bibiri biraingwa.

Omukazi ajwire esaati ya mutare ayekoreire ekibakuri kirimu amandaazi naatambura mpora mpora aha ruguuto rwa koraasi enyima ye hariyo emotoka mpango erikwiragura kandi aha rubaju hariho ahi bakunywera amajuta.

Amaju g'okushuburiramu, omurwango gw'okubanza gurimu ebijwaro by'okushubura, ahaiguru hariho ebyapa bya bururu, omu maisho g'amaju habyire pevazi kandi harimu omuti omu maisho harimu enguuto ya koorasi kandi n'omu rubaju hariho agandi maju hamwe n'emiti

Abaana bato bashutami omu kibiina, aha ntebe zikozirwe omu kiti nana emeeza zikozirwe omu kiti ebitabo byabo babitaire aha meeza ezo kandi nibareeba omu maisho

Omushozi muhango guriho emisiri nana enju z'abantu nana ogundi oguri aha rubaju guriho enju ezindi nyingi nana emiti miraingwa nyingi Kandi eseeri hariyo enyanja eine amaizi nana endiijo emishozi ekurataireho.

Omushaija ashutami akwatsire ekikopo nanywa abaana bashutami aha rubaju rwe n'ondiijo ayemereire ayekomire ekitengye omu manyanya ondiijo aha rubaju ayekomire ekitengye omu manyanya akwatsire enfuka

Omusiri muhango gw'amajaani aharubaju hariho emiti mingi miraingwa Kandi enseeri hariyo entookye nyingi aha rwagati hariyo enju z'abantu .

Omushaija akwatsire ebendera ya Nigeria nayesharinga n'abandi aha rubaju hariyo n'abandi abantu bariyo nibatambura aha rubaju rwe nibesharinga , aha rubaju orundi hariyo emotoka abantu bemereire omunda Kandi enyima hariyo ebyombeko biringwa bya kanyina.